Tsimwani , kusala kwe tsimwani tsimbisi.....

Abana bakana ni basinde bekale mwidinisa, balolelele inyuma, balala kabasaka, abandi basamilile, umwana ugundi wasutile umwana uwashe

Inyanza ilikho babandu balala khabasuba balala khabakenda khundulo khwe nyanza waliwo kumuyekhe asi, khulikho ne ingamya, umwana bekhale kho wakwarire ingubo imbesemu.

Imbusi imbusi imali ilimo buwanga bajibowele mugosi mumilo, nga khelya bunyaasi.

Bakhasi bataru babili bakwarile tsi gomasi, mutwela webowele chitambala chiwanga, ugundi wagwarile chiteteyi chya blue nu gundi wasudile umwana khe bagendela khunduro khulikho bunyasi ni khayila khafiti hagari hesi bali khugendela

Abandu bekhale bali khulya bilyo buli mundu ahambile isowani ekhale mubunyaasi umwana iye wabalolelele inga balya.

Sipande silikho tsilomo bazihakha ilangi ya blue hasi waliwo gimisaala ni zinzu ne inyuma wayo waliyo lugingi ululiyo zinzu nigimisaala.

Inzu bayombekhela liloba bakhupakho gamabaati ne inyuma waliyo gusaala gwe gamapapali ni gamatoore hasi waliyo kamasanza

Umusawu wakwarile tsi' gloves tsa' blue ni' ngubo iwanga ngantsa' khupa umundu imbiso khumukhono

Umusani wakwarire i'tshirt imwanga ne imbale imali ne tsingato tsi mali, ne kofira ye orange akhosha kimichuma

Basani bali khunyanza nga ba'ambile butimba mukhono khabakhwesa khundulo khulikho kumuyekhe ni nyanza nga yakwalalile.

Umusani umuzungu wemile khundulo khwe kametsi, waliwo kamabale ne kimisala kimileyi, sibila.

Simuli shamulikha bimuli bye purple, inyuma wayo waliyo kumumu nga kwapile musimuli ne inzukhi khe pamburukha nga khayitsa khusimuli.